Omwami ono kazannyiikirizi. Ayina obuti bw'ali mu kuzannyiikiriza era ng'obuti obwo buyita ku waya kwe buyita kw'abuzannyiikiriza. Omwami ono musanyufu nnyo ne ky'akola.

Ssaabasajja Kabaka atudde mu ntebe, katikkiro akutamye atunuulidde Kabaka ayina ky'amugamba era Kabaka ataddeko akamwenyumwenyu nga by'amugamba bimusesezza. Emabega wa Kabaka waliyo omusirikale we n'emabbali era waliyo abamukuuma.

Enkulungo eno nnene era enkulungo eno egatta enguudo ez'enjawulo era eziva mu bitundu eby'enjawulo ku nguudo kuno kuliko emmotoka eziri mu kutambulirako. Emabbali w'amakubo waliyo amayumba ag'enjawulo.

Abaami nga bakola omulimu ogw'okuddaabiriza essinzizo, waliwo abali waggulu n'abali wansi, essinzizo lino liraga nti libadde lisabirwamu naye nga kati bali ku mulimu ogw'okuliddaabiriza.

Emmotoka ekika kya Isuzu eriko abavubuka bangi abatuddeko ng'era kuliko n'ebintu emabega bye batisseeko nga kiraga nti erina beesengula, okubaggya mu kitundu ekimu okubateeka mu kitundu ekirala. Oluguudo lw'eriko lwa ttaka era enfuufu nnyingi.

Omukyala nga Muzungu ali n'akaana akato akawala nako nga Kazungu ali mu kugula ebintu era ebintu bino by'agula biteeketeeke bulungi era buli kimu kiriko omuwendo gwakyo. Akaana kalina bye kaggyayo kateeke mu kasawo.

Abaana bangi era abaana bano ba ssomero batudde mu kibiina basoma. Abaana abamu bawanise emikono waggulu abalala tebawanise abalala bayina ebitabo bye babikkudde abalala tebayina.

Essinzizo lyazimbibwa bulungi. Essinziso lino ddene bulungi era kuliko amadirisa agawerako. Wansi w'essinzizo lino waliwo obusubi obuyina kiragala alabika obulungi. Mu maaso gaalyo waliyo akalongooti n'emiti.

Obumuli obulina langi eya bbululu, nga mulimu ne langi enjeru eyitamu; obukoola bwa kiragala. Waliwo n'enjuki eri mu kuzungira awo ku kimuli.

Essamba z'amajaani, amajaani agamu gakyali mato ddala era gakwata bukwasi, agamu gakuzeemu era amajaani gano bagaawuddemu, mu makkati ne wasimbwawo emiti.

Enjuki nnene egudde ku kimuli ekirimu kyenvu ne langi eya ppinka. Enjuki nno eno ekola omuyiggo gwa maanyi okugenda mu bimuli ng'enoonyaamu omubisi.

Enseenene nsiike bulungi era enseenene zino zitooleddwa ku kijiiko. Enseenene zino abangi baziwoomerwa era bwe zijja, abasinga basagambiza ku lw'enseenene zino.

Ekinyonyi kiri kimu, ekinyonyi kino kiyimiridde ku kiti ekyagwa. Ekinyonyi kino we kiri waliwo ebitoogo ebitoogo bino biri mu mazzi amatonotono.